Kusekilinika kumbe esibhedlela esitholakala kuleyo ndawo. Njalo lapha kutshengisa ukuthi umuntu lowu isigulane siyahlatshwa uhlatshelwa umkhuhlani thize. Lokhu kutshengisa futhi ukuthi kungabe yisisikhathi lesiyana esake sahlupha ese COVID. Sikubona ngendlela abantu laba abagqoke ngayo bezivikele begqoke ama mask.

Ngeyinye indawo esemaphandleni lapha kutshengisa ukuqakatheka kokugeza izandla lapho umuntu ephuma esambuzini ukuze kunanzelelwe ukuthi imikhuhlane ingamemetheki ebantwini.

Sibona umuntu ohambele emtholampilo. Ukhanya uxoxisana lomuntu wezempilo embuza ngalokho ahamba ngakho kimbe okumphetheyo.

Isibhedlela esitholakala kundawo yenaleyo lapho esikhona. Lokhu sikubona ngeAmbulance emi phambi kwesakhiwo lebhakani leneli elitshengisa ukubana yisibhedlela kumbe yindawo lapho okutholakala khona ezempilo etholakala kuleyondawo.

I main entrance yesibhedlela lelibhakane litshengisa indawo ezitshiyetshiyeneyo yamadepartments atshiyetshiyeneyo ongawatjola kulesisobhedlela. Lokhu kwenzela ukuthi abantu abafika khona lapho bengalahleki lapho bedinga indawo kulesisibhedlela.

Ingaba sekilinika kumbe isibhedlela esitholakala kuleyo ndawo, kumbe indawo lapho okuthengiselwa khona imithi yokwelapha. Lokho sikubona ngendlela umuntu osebenza khona agqoke ngayo, ubona njalo langemithi etshengisiweyo lapha emathakeni akhona.

Le yindawo engaphansi kogatsha lwezempilakahle .Kungaba yisibhedlela kumbe ipharmacy. So lapha kutshengiswa umuntu osebenza khona. Kutshengiswa lemithi etholakala kuleyo ndawo engasebenza ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo.

Umfanekiso lowu ukhomba imithi etholakala kwezemtholampilo kungaba kusesibhedlela kube semaklinika kumbe kube sendaweni lapho okuthengiswa khona imithi esetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eyehlukeneyo.

lapha lugatsha olungaphansi kwesigaba sezempilakahle kuse laboratory lapha oku tester khona ama samples ama abe ethunyelwe ngabezempilakahle ukuthi kuzwisiseke mayelana lemikhuhlane ayabe elayo

Ugatsha olungaphansi kwesigaba sezempilakahle lapha kuse laboratory lapha okucubungulwa khona imikhuhlane ama sampuluzi ayabiswa lapha, izigulane ukuthi bezocubungulwa bebone ukuthi umkhuhlane wabo unjani ubangelwa yikuyina.

Lapha kutshengiswa imitshina esetshenziswa kuluhlu lwezempilakahle. Imitshina isebenziswa ukucubungula izifo ezabantu ezehlukeneyo ukuthi kuzwisiseke ukuthi umkhuhlane lo uyiwuphi njalo ungumhlane o.. o..

Kusesibhedlela kumaternity ward. Lapha kutshengiswa omama abalabantwana abancane loba abasanda kubeletha, bephiwa izipho abangazisebenzisa ukuphatha abantwana lokuthi bezisebenzise bona ngokwabo ezintweni zabomama.

Ngeminye yemitshina engatholakala ezindaweni zempilakahle zasemtholampilo .Umtshina lowu uyabe usetshenziswa ekwelapheni izigulane lapho zigula .

Umtshina otholaka ngaphansi kogaja lwezempilakahle umtshina ungatholakala usetshenziswa ezibhedlela ezinkulu ekwelapheni izigulane.

Imithi eyenziwe ngolwazi lwe sayensi lapha kutshengiswa ukuthi imithi yakhona ipakhejwe njani njalo itholakale ibizo layo ukuthi ngumuthi bani

Umuthi oyenziwe ngolwazi lozwe science okwelapha amehlo lapha kutshengisa ukuthi i phakeji yalowo muthi yikuthi ukhangeleka unjani ikhala yawo ukukhangeleka kwawo nje

kuboniswa umuthi thize owenziwa ngolwazi lwesayensi ukubana uthokala embodleleni enjani singathi yi packaging yalowo muthi etshengisa ukuthi yi packaging enjani.

Ngumuthi othize okwelapha umkhuhlane othile oyenziwe ngolwazi lwezesayensi lapha kutshengisa i packaging yalowo muthi ukuthi ubonakala njani utholakala usezintweni ezinjani imbodlela yakhona kunye lephakhejingi yakhona lapho ofakwe khona

Kutshengiswa amaphilisi ayenziwe ngolwazi lwezeScience, Lapha kutshengiswa njalo ukuthi amaphilisi lawa atholakala ezintweni ezinjani. Ipackaging yawo. Lokuthi akhangeleka engamaphilisi anjani.

ngeminye yemithi eyenzwe ngobuciko bezescience lapha kutshengiswa ukuthi umuthi wakhona ngoba ibizo lawo libhaliwe nkalo kutshengiswa ukuthi i packaging yawo ku packajwe endaweni enjani ukwenzela ukuthi nxa umuntu efuna ukuwusebenzisa kungamlahlekeli ekhwanise ukuwubona

Kubukazwa Ilanga lomkhuhlane wokugula ingqondo. Lapha abezempilakahle, bahlangene lohlabezulu. Bekhulumisana labo ngalo umkhuhlane. Ukukhuthaza abantu ukuthi nxa ekhona umuntu olawo umkhuhlane lo. Ebizwe kwabezempilakahle, ethole ukuphila.

Ngesinye sezibhedlela zabantu abagula ngokwengqondo. Lapha kutshengiswe abantu, izihlobo zizobavakatshela, ukuze zibe labo ukwenzela ukuthi bengazizwa ingani balahliwe, angani abantu abasela ndaba labo, kodwa bezohlala labo

Lelibhakane liyazisa ngemfundiso kumbe ngithi ukuhlangana phakathi kukazulu, labalolwazi ngaleyondaba, eyePsychological effects. Ebantwaneni lakuntsha, eyenziwa ngenxa yesikhathi lesi eseCovid esabakhona. Ngakho abantu bayanxuswa ukuthi bebuye.

Okukhulunywa ngoKuqakatheka kokuhlatshiswa kwabantwana lapha kulimukiswa abazali ukubana amadays aqanjiweyo kuzabe ukuhlatshwa abantwana so kumele bethathe abantwana bebahambise beyehlatshwa

Phakathi kwe ambulance lapha kutshengiswa umuntu osebenza kuma ambulance lapho imota ethwala izigulane sezisiwa esibhedlela zisuswa endaweni ezitshiyatshiyeneyo

Kutshengisa abantu abasebenza labantwana bekugaja lwezempilakahle beku 'department" ye"physiotherapy" lapha abayabe besenza khona ngoku"exercise" abantwana abancane abayabe belimele kumbe abalobulima obuthile.

Umfanekiso lowu usitshengisa umuntu osebenza ehlangothini lwezemthola mpilo. Lokho kusibona ngendlela agqoke ngayo, njalo lezinto azisebenzisayo emsebenzini kutshengisa ukuthi umuntu lowu usemsenenzini wakhe.

Lapha kutshengiswa abantu abasebenza kusibhedlela esithengisiweyo emfanekisweni lowu ukuthi yibaphi njalo lokuthi bangetshengiswa langama yunifomu ukuthi basebenza umsebenzi uphi.

ngumuthi thize oyenziwe ngolwazi lweze science ongatholakala uthengiswa ema phamarcy lapha kutshengiswa i packaging yalowo muthi ukuthi ufakwe endaweni enjani ungatholakala

Kulebhakane litshengisa indawo lapho Okwelatshwa khona lapho okuthengiswa Khona imithi yokwelatshwa etholakala kuleyindawo ukwenzelukuthi abantu bakuleyo ndawo bengalahleki nxa beyidinga

Umfanekiso lo utshengisa isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo yokwelapha etholakala kuleyo ndawo. Kuvamile ukuthi indawo ezinjalo zitshengiswe ukuthi zingaphi ukwenzela ukuthi abantu lapho bezidinga bengaze balahleka.

Lapha kutshengisa indawo lapho okuthengiswa khona imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo imithi yezohlobo lwescience indawo lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo.

Abezulu kuhlangane labasebenzi bezempilakahle lapha bafundiswa ngokuphathelene lezempilakahle. Bahlanganisiwe endaweni ethize ukubana kuxoxiswane kufundiswane ngakho.

Lapha kutshengisa abasebenza kugatsha lwezempilakahle behlangene lohlabezulu bezolimukisa ngolunye udaba oluthile oluphathelane lezempilo kumbe mpilakahle.

Zinengi izindlela zokwelamisela imuli. Lapha kutshengisa ukuthi indlela engasetshenziswa ngayo lokuthi ikhangeleka iyindlela enjani yokwelamisela i

Lapha kutshengiswa omama abasesebatsha abancani befundiswa ngendaba eziphathelane labomama okugoqela ukuyeskhathini okugoqela lendaba zokuzithwala bafundiswa ngakho.

Istadium lapha abezemidlalo Abangaya khona ukuze bezilolonge bezivoxavoxe bezilolonga ukuthi bebefithi ukwenza ama sports atshiyeneyo

ngumuthi othize owesintu lapha kutshengiswe ukuthi utholakala ezindaweni ezinjani lendaweni ezinjani njalo lokhu kuyagqugquzela abantu ukubana baqakathekise lokusebenzisa imithi yesintu bengathembi kuphela imithi yesikhiwa eyenziwa ngeze science kodwa lemithi yesintu ilakho ukusinceda

ngumuthi wesintu ongasetshenziswa ukwelapha umkhuhlane othile lapha umuthi lowu usulungiselwe ukubana usebenze lokhu sikubona ngokubana ufakwe eglasini ukuthi usulungisiwe ulindele ukuthi usebenze

Amafutha ayenziwe kusetshenziswa amakhambi esintu. Umuntu angawasebenzisa lapho eselapha kumbe egcoba ijwabu lakhe , njalo lapha kutshengisa ukuthi afakwe enjani akhangeleka njani lawo mafutha

Kutshengiswa amakhambi esintu umuntu angawasebenzisa ukwelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lapha kutshengiswa ukuthi akhangeleka enjani ukwenzel' ukuthi umuntu oyab' efuna ukuwasebenzisa awazi ukuthi ayabe akhangeleka enjani ukuwabona.

Ezinye zezihlahla esizihlanyelayo ngemakhaya ezingasetshenziswa njengemithi yokwelapha izifo ezitshiye tshiyeneyo . Isihlahla lesi sitshengisu kubana yisihlahla bani njalo sikhangeleka njani .

Lapha kutshengisa esinye sezihlahla zesintu ezitholakala kuleyo ndawo ukuthi yisihlahla bani njalo sikhangeleka sinjani leso sihlahla yisihlahla esendulo.

Ngumuthi wesintu ongasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane itshiyeneyo lapha sitshengiswa indlela olungiswe ngayo ngabalolwazi lokuwulungisa lokuthi ukhangeleka njani lowumuthi

Ngomunye umuthi wesintu otholakala kuleyo ndawo lapha sitshengiswa ukuthi ungumuthi okhangeleka unjani njalo umila endaweni enjani ngokukhangeleka kwawo.

Omunye wemithi wesintu etholakala endaweni ethile lapho kutshengisa indawo otholakala khona njalo kutshengisa lokuthi ukhangeleka njani lowo muthi nxa kungaba kukhona umuntu oyabe ewufuna ekwazi ukuthi uwubona njani njalo ekwazi ukuthi utholakala ngaphi.